lɔɛ la apake a are, a lɔɛ ayi eɛ peɛ laa kyɛ ka boŋyeni e zeɛ kyɛ ka ambelɔɔ meŋ are kyɛ ka dɔbɔ bayi aa kyɛnɛ kyɛ ka kyɛka dɔɔ kaŋmeŋzɔŋ moto a kpare pɔge.

Noba la are ka talaare a yԑ biŋ biŋ ane bogitiri ka ba ͻnnͻ a kõͻ a ennԑ a bogiti kaŋa poͻ. A pͻge kaŋa arԑԑ a waa bԑroŋ a kyԑ su kpare kpare tampԑloŋ kyԑ seԑ mͻŋkurisͻgelaa.

Pɔge la zeŋ. A pɔge ŋmaara la boma kyɛ biŋ nɛne a eŋ pɛrɛtɛ poɔ, kyɛ kyeenɛ a mine. A kyɛ biŋ oraba meŋ.

Nasaaba la are ka ba mine zeŋ, kyɛ ka kaŋa gbi a puoro ba, kyɛ ka kūū daga a biŋ ba nimmitɔɔreŋ, kyɛ ka ba mine a su bonsɔglɔ.

Nobɔ la are. A nobɔ e la nobɔ banii, a zɛgere zɛgere ba nuuri kaa do saa kyɛ ka teebul biŋ, ka sola a biŋ a teebil zuiŋ.

Lͻԑ la are ka yiri meŋ are, kaa lͻԑ a di di vũũ kyԑ kaa yiri meŋ a di vũũ. Ka noba a do are a sokoͻraa zuŋ, kaa a faya sԑviŋ meŋ are a so koͻraa zuŋ.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la ka lɔɛɛ ayi are, ka kaŋ waa pelaa, ka kaŋ waa bɛɛnoo, kyɛ ka Pɔgeba bayi ane ba bibiiri bata a kyɛnɛ. Kyɛ ka motori ayi a meŋ waana.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

Feetare la a maala ba lɔɔre. Ba eɛ dɔbɔ bata. Ba sue bone kɔhɔletere kyɛ toore ba nutoore kyɛvɔgele zupili peɛle a maala ne a lɔɔre. N nyɛla tub a be poɔ ba naŋ maala a lɔɔre.

Nansapͻge are la yiriŋ, ka teԑ a yagele o zusogͻŋ ka konsurre meŋ yagele kyԑ ka filaawԑse a biŋ a o puoriŋ.